<hesitation> ANACIM
ANACIM
waa donc ñoom ñoo yore lu jëm ci mbirum jaww bi ñu taw bi donc ñoom ñoo ñuy ne goxu sàngam ndox bi manqué fa mais bu manqué jarul sax <hesitation> baykat bi di ñu si ne ndox manqué na wala leneen ñun <noise> si foofu la ñuy sukkandiku rekk pour <noise> jox ko ndàmpaayam
pour jox ko <noise> ndàmpaayam <breath> am nañu dafa mel ne am na ku njëkk nekk ci <hesitation> ligne bi ñu jël ko <hesitation> salaamaaleykum
maaleykum salaam
sëñ bi ziyaar nañ la
*** ñu ngi lay delloo ziyaara
<hesitation> noo tudd ak foo ñuy woowee
man la Mbaye Gaye maa ngi wootee Thiamène
Mbaye Guèye bu Thiamène
waa Mbaye gaye Gaye
Mbaye Gaye
waaw
Mbaye Gaye ndax mën naa am sa numéro téléphone
waaw moom kay bu baax yomb na
<hesitation> <hesitation> ñaata la
77
waaw
522
522 waaw
57
57 waaw
22
22
waa
<breath> alors donc <hesitation> dafa am loo buggoon laaj Abdoulaye Deme mu ngi lay déglu
waaw dama koy laaj ku bëgg maanaam ku bëgg a bokk ci assurance bi nan nan ngay def ba bokk ci <hesitation> * ndax man sama tool yi dafa bari ay *** mbaam yi ñoo ma sonal trop mbaamu pël yi ñoo ma sonal
mbaamu pël yi ñoo la sonal
waa <breath> ñoo ma sonal lool
d' accord d' accord donc <hesitation> Abdoulaye Deme dégg na la
waaw
waaw
oui <hesitation> <music> jërëjëf <music> <hesitation> Mbaye
waaw
ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm <hesitation> di la xamal ne tamit lii waroon nañ ko def bu yàgg <breath>

waaw
<hesitation> ci wetu agriculture

waaw
nga wax ñu tool bi fu mu nekk daañu ànd ak kilifa yi yore mbay mi ñu dem fa <breath>

ab ah
waa mais looy fay tamit dafa <noise> fekk rekk état bi da la ci jàppale genn wàll te jafewul trop wax dëgg Yàlla de parce que bu dee toolu gerte
waaw
<hesitation> mën nañu xayma <noise> ren bon donc téeméer bu nekk <hesitation> juróom-ñetti dërëm la
waaw
tay juróom-ñetti dërëm yooyu gouvernement bi dana ko ci subventionné <hesitation> waa <noise>
waaw <noise>
alors <hesitation> ndax laaj ndax tontu bi leer na
waaw tontu bi leer na waa dégg naa leer na baax na waaw
kon nag <hesitation> yaakaar naa ni insaa àllaa di nga fexe dem bokk ci assurance yooyu
waaw bu sobe Yàlla************
waaw waaw d' accord
looloo tax mane na dugg ci li bala muy jeex am na solo bu wér am na solo kay
jërëjëf merci beaucoup kooku di <hesitation> Mbaye gaye bu Thiamène ñu ngi xaaraat keneen ci 33 967 43 00 <breath> mën ngaa continuer fi nga nekkoon balaa keneen di woote
waa dafa fekk aussi <hesitation> dañu ne assurance bon xam nga mbay buy dépendre ci taw bi
ci taw bi waaw
waxtu bii rekk lañ ko jiwu foog naa ne taw yu njëkk yi <hesitation> baykat yu bëri jiwu nañ te am na pause te loolu tamit nekk na jafe-jafe donc bu ñu xoolee loolu rekk war na tax vraiment ñu jege suñu services yi mais boo toogee ba mu am ñaari weer ci campagne bi dootoo ci mun bokk

loolu jaratul assurer
jaratul assurer quoi donc assurer bay ci commencement bi la
ba mu fin ba fin
ba fin
waa
mais boo demee ba mu commencé taw ba ci
waaw loolu c' est trop
donc loolu yaakaar naa ni am na solo <hesitation> kon képp koo xam ne daal da ngay assurer ci période bi lañ toll moment bii nii ñu ngi toll ci moment bi ñu war a assurer
waaw
kon donc instant bii nii képp ku ñëw war ngaa mën a <breath> <hesitation> assurer sa tool donc yéen ñii tamit mën ngeen a woote ci 33 967 43 00 <breath> 33 967 43 00 <breath> <hesitation> taw bi xam nga <hesitation> des fois xam nga taw bi moom en général dañu naan rekk bu bu bu bu manqué bu manqué bu manqué <breath> mais ndax des fois taw dana bëri ba yàqal baykat bi <noise> ñu jël donc keneen ci ci ci ligne bi ci 33 <breath> 967 43 00 allo
allo Amady
oui
salaamaaleykum
maaleykum salaam
na nga def Diakhaté
diakhaté noo tudd yow
Mokhtar Diakhaté Kër Allé Marème
Makhtar Diakhaté
waaw kër Allé Marème
Kër allé Marème
waaw
Makhtar diakhaté lan mooy sam numéro téléphone
672 77
77
672
672 waaw
62
62 waaw
57
57 672 62 57
waaw
<noise> d' accord Makhtar ah Ablaye mu ngi lay déglu
waaw Ablaye na nga def
<hesitation> jërëjëf Diakhaté
na nga def

tontu yi moom dégg nañ ko leer na
waaw waaw
<hesitation> maanaam assurance bi dégg ni ñu ko déggee noonu ni waa ji doon woote léegi dëkk Thiamène
waaw
kon daanaka lenn rekk moom mooy laaj bi
dëgg la
waa kon si gerte gi moom xam naa ne pour jokkoo ak yaw pour mën a bokk moom lu leer lay doon
dëgg la
bu dee ñebe est ce que bokk na
dëgg la lépp bokk na
ak xaal
bokk na
waa te comme gars yi dañu ñoo jàppale ci suñu bay yépp nag war nañoo mën di def assurance
waaw
te yéen jàmbaar ngeen gouvernement bi jàmbaar la
dëgg la
waaw ñun amuñu benn jafe-jafe xanaa pour xam nu ñuy bokkee ni ñuy duggee rekk mooy problème bi
yow Kër Allé <hesitation> ma xool kër kër kër Allé Marème fan la fan la gën a jege
waaw kër Allé Marème boo génnee boo dikkee Kër Dame
Kër Dame waaw
trois kilomètre la diggam ak Kër Dame
diggam ak Kër Dame
ci gànnaar waaw
léegi yow <hesitation> Ablaye Deme ñooñu dëkkee foofu bu ñu bëggee bokk dañuy ñëw ba fii Louga wala nan la ñuy def
<smacks lips> <hesitation> xam nga nit ki aussi wóor na ma ñoom depuis bi ñu tàmbalee liggéey

waaw Cissé
Cissé mi nekk Daara
waaw
waaw moom ñëw na fi lu bëri doon nañu ko wax même Diop sax ñëwoon na fi am lu mu ñu digtaloon daal
dëgg la
Diop mooy nan sax damaa fàtte tur bi waaye Diop la moo nekk Louga nekk <hesitation> DRDR
dëgg la lu wér
waaw moom yàggoon na fi am na fi daanak lu mot juróomi waxtu yoo xam ne dinañu jàngal mbay ak nuñu koy ligéeyeeg nu ñuy toppatoo àll bi daal
<hesitation> <hesitation> <hesitation> loolu lu wér la donc ñooñu techniciens yi
waaw
ku ngeen ci jokkoo vraiment ñun daañu ci am information te xam naa ne balaa émission bi di jeex Amady Ba dañu laaj numéro yi contacts yi ñu jox

waa alxamdulilaa DRDR moom waa ji fi nekk Diop
Diop waaw
Diop moom dikk na ci ñun xamante nañ waxtaan nañ digal nañu lu ne de lu mel ne d' ailleurs nuñ koy defeeg bu taweeg nàngami minimetre ak yooyu
waaw benn problème daal la ñu am mooy mooy pour déglu météo daal
dëgg la
d' accord léegi même loolu insàllaa
waaw
kooku danañ ci <hesitation> fexe jóg waxtaan ceeg chef de station bi di Ousmane Kane
waaw
bu ko defee ñuy mën a am <hesitation> résultat météo yi comme ni ngeen ko bëggee

waa jërëjëf ñun ñoo ngi ñoo ngi sant waa rajo bi lu dalee ci yow ba ci Baye Mbaye diop baye Ndiaga Guèye
d' accord merci beaucoup en tout cas
waa jërëjëf
voilà donc <hesitation> kontaan nañ ci moom yéen tamit mun ngeen def <hesitation> 33 967 43 00 di fii ci fii ci 88 point 7 <breath> am na keneen ku nekk <noise> ci <hesitation> ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum
maaleykum salaam Am
waa
na nga def waay
sant alxamdulilaa
mbaa tawatoo
<hesitation> kooku
<hesitation> Mor Ndom laa tudd
Mor Ndom foo may woowee
<noise> di la woowee fii ci Ndola
fii ci <noise>
Ndola
Ndola
<noise> waaw
<hesitation> Mor Ndom mu naa am sa numéro
<hesitation> waaw 77
waaw
568
77 568
waaw
<noise> 37
54
cinquante
54
54 <breath> 37 54
waaw
d' accord léegi Ablaye mu ngi lay déglu
waaw du 67 de 37 54
37 57
54
54
waaw
d' accord <breath> 568 37 54
ah waaw waaw
voilà d' accord léegi Ablaye mu ngi lay déglu
ah waaw waaw monsieur Deme na ngeen def
Serigne Mor jërëjëf
ah waaw dama doon laaj maanaam par exemple assurance bi nga doon wax noonu
waaw
<noise> kon maanaam bu fekkoonte ne juróom-ñetti hectares la maanaam dugub gerte ak <hesitation> ñebe boo ko xaymaa noonu rekk dina nekk juróom-ñetti hectare
waaw
<noise> nga fay assurance
<noise> <hesitation> luy pay mi ci assurance
waaw
xam nga <hesitation> dañu ne

waaw loolu ngay def ci tool bi waaw
hectare bu nekk yow yaa ñuy ne lii laa ciy def
waaw waaw
service technique yi tamit valider loolu
waaw
ne parce que ñoom ñooy suñu bras technique ñoom ñooñu seen xam-xam moo gën a <hesitation> vraiment <breath> <hesitation>

waaw
ñun ñu defal la calcul wi dindi ci subvention état bi ne la lii ngay fay te li ngay def

waaw
services techniques yi ne effectivement loolu mooy coût de production bi pour nga

benn bi nga def ko waaw
waaw bu fekkee ne tamit ndàmpaay li ñu ngi koy def

waaw
téeméer bu nekk daañu la si delloo <noise> juróom-ñett fukk donc quatre vingt pour cent <noise>
toll
yow luy li nga ci dépensé woon <noise> quatre vingt pour cent la ñu lay delloo
waa quatre vingt pour cent waaw
waaw
<noise> waaw maanaam daal boo gisee may laaj laaj boobu bëgg a calculer ba xam ku ci dugg loo loo war a mën a fay <noise> waaw waaye baax na léegi après da ngeen di wax contacts yi rekk bu ko defee <noise> <hesitation> bu ñu demee ba ci kanam ñu ñu ñu jël ko
waaw lépp lu ngeen ciy def

waaw waaw parce que bu ko weesoo

waaw

waa baax na
jërëjëf
<breath> voilà loolu

waaw
waa ñu ngi lay sant bu baax
jërëjëf merci beaucoup ah
waa léegi après mu wax contact yi rekk

donc <hesitation> man sama numéro 77 la 413
413
46 46
46 46
waaw sama assistant bi nekk foofu tamit <hesitation> monsieur Saw moom mu ngi ci 695
six cent
95
77 ba tay ah
waa 77 <hesitation> 695 55 38
55

voilà ñaari numéro yi bu njëkk bi di 77
413
413 46 ñaari yoon
waaw
77 413 46 46 beneen bi di 77 <breath> 695 55 38 alors yéen tamit mun ngeen <hesitation> duggaat ci ligne bi ci 33 067 43 00 ba tey rekk <breath> ñuy wéy di waxtaan ak kii di Ablaye Deme <breath> tey <noise> jii nii ñu war a waxtaanee li nga xam moom mooy assurance agricole allo allo salaamaaleykum
asalaamaaleykum
waa ñu ngi lay sant waaw
Dame Cissé Paar
Dame Cissé
Paar
Dame Cissé noo def
maa ngi sant
naka waa Paar
waa ñu ngi sant
<hesitation> numéro bi
884 884
77
76
76
waaw 884
884
50
50
64
64
waaw
<breath> d' accord donc Ablaye Deme mu ngi lay déglu <noise>
waaw assurance boobu

man li ëpp ci li may def ci sama <hesitation> sama <hesitation> engrais maa koy defaral sama bopp ndax am na projet bu fi ñëwoon ba jàngaloon ñu ko neefere <hesitation> fas yi

ak gàttax ak ñax ba mu ñor ma ma wasaare ko ci sama tool waaw na na ma fay sama wàll bu mu ma assurer ti na ma fay sama liggéey boobu mi ngi may dégg waaw baax na maa ngi koy déglu
voilà kon nag dina la tontu léegi
waa
alors nee na <hesitation> li nga waxoon léegi nii ci wàllub engrais bi lan nga ne lan nga ne yaay defaral sa bopp engrais bi am na ñu fi ñëwoon jàngal la
waaw
léegi lan nga bëgg leerlu ci assurance bi
<noise> assurance bi ni muy demee la ñu nu nu nu muy demee si ñun loolu lañ bëgg a xam
d' accord
d' accord jërëjëf
waaw
donc jërëjëf <hesitation> Serigne Dame
waaw
<hesitation> kontaan nañ trop ci woote bi

aywa merci beuacoup <breath> boo racroché mu tontu la
waaw jërëjëf jërëjëf
<noise> jërëjëf <hesitation> <hesitation>
donc jërëjëf Dame <hesitation> ñu ngi lay ziyaar bu wér dafa fekk loolu nga wax noonu wax dëgg Yàlla technique la mën na am ñi la <hesitation> services techniques bu agriculture ñoo la ko baaxee loolu ñun dañuy ne rekk boo buggee jàppale nit ki na fekk lu ñuy ne norme technique yépp wala itinéraire bi yépp def na ko lépp loo xam ne waroon nga ko def sa tool def nga ko boo ko defee ñun tam ñu ñëw jàppale la aar ko mais ci biir aar bi ñun taw bi kese bu dee ci toolu nawet yi taw bi kese la ñu mun ne bu fekkee ne am na yàqu-yàqu ci lañ lay delloo foofu tamit am na solo parce que bu fekkee ne ANACIM nee nañu région de Louga dafa am déficit pluviomètrique wax dëgg Yàlla ñi bayoon ñépp même bu fekkee seen rendement am na ñun dafa am lu ñu leen di delloo ci ndàmpaay waaw loolu lu am solo la parce que mun nañu ne région de Louga lii la waroon am pour que <hesitation> gerte bi ñor mbaa li ñu doon bay ñor <breath> mais egg si wu ñu foofu mais li manqué nag ñun daañu ko xayma delloo ko baykat yi loolu tamit lu am solo la mais moom li mu wax noonu lu jëm ci itinéraire technique bi

mais ñun balaa ñuy def dara nag wax dëgg Yàlla ñoom il faut ñu joxe seen avis ndax baykat bi mu ngi topp ni mu waree itinéraires techniques yi parce que bu ñu nee gerte war nañ koo ji ci moment de juin bi ak juillet boo toogee ba août nga ji ko ñoom bu ñu nee vraiment buñ ci dugg duñ ci dugg
<breath> loolu am na solo kon nag <hesitation> yéen it ba tay ci 33 967 43 00 33 <breath> 967 43 00 may fàttali tey jii li ñuy waxtaanee mooy <breath> <hesitation> assurance bi nga xam ne bu dee ah taw bi <noise> moo tax amoo li nga waroon a am <breath> wala taw bi moo yàq sa sa sa li nga doon bay ak yooyu <breath> tay assurance boobu <noise> la ñuy waxtaanee naka ngeen ciy bokkee lu mu leen mun a jural <breath> ah donc <hesitation> tay jii <noise> Abdoulaye Deme toog fii di leen ko expliqué ñu jëlaat keneen ci ligne bi ci 33 967 43 00 alloo
alloo salaamaaleykum
waaleykum salaam wa rahmatulah
Barra Ciss Kër *
déggu ma <noise>
alloo
alloo oui
waaw Barra Cissé la *
Barra Cissé
waaw
sëñ Barra ziyaar nañ la
<noise> ñu ngi ñu ngi ziyaar naka yitte yi
mbaa yaa ngi am jàmm
bu baax a baax
<hesitation> sëñ Barra numéro bi ñaata la
77
77
824
624
huit huit
ah 824
huit huit 824 90 79
90 79 waaw <breath>
waaw sëñ Ablaye ñu ngi lay
së sëriñ Bara ñu ngi lay ziar bu wér
naka yitte yi
alxamdulilaa Cissé
ñun dañoo bëgg <hesitation> lu bëri dañoo xaw a raw ci émission bi
dëgg la
mais dañoo bëggoon a xam est que bu ay yàqu-yàqu amee ci lu demee ne am mbuur wala yooyu ni ñu koy fayee moom pour bu amee ci taw ñoo yam wala en plus dama foog ne de li ma jot a dégg ci bent laaj boo tontu muy ne huit pour cent yi ci ci li nga foree ci sa tool
waaw
te huit pour cent yi da nga koy xaajale te kon avec quatre pour cent yi kon moom la état biy fay yeneen quatre pour cent yi ñun baykat yi ñoo koy fay
di lu wér
noonu la wala
noonu la kay
waaw léegi kon yooyu ci ci ci meme qualité yépp la variété yépp maanaam dugub gerte wala ñebe yépp ñoo yam même prix
nee na ndax variétés yépp ñoo yam même prix bi
<hesitation> variété yépp moo yam prix yi
ci région de Louga
mën na am boo demee Diourbel mu am lu wute
loolu la ñu doon jéem a xam ak siège su <hesitation> agence assurance bi
loolu ak lan nga ne li nga mujjee wax
siège su agence assurance bi
pièce yi quoi maanaam
waaw fan la nekk
ah siège bi fan la nekk
waaw fan la nekk si Louga
ci Louga d' accord d' accord ok <breath> voilà donc Ablaye
<hesitation> Serigne Bara jërëjëf <hesitation> ñu ngi lay ziar bu wér a wér li mu poser lu am solo la donc ndax <hesitation> taux bi ngay fay ndax spéculations yi variétés yi ñoom ñoo ko bokk <hesitation> mën nañu ne ñun at bu nekk dafa am lu ñuy xayma mais ci biir région de Louga

huit pour cent
waaw

huit mille nga waroon fay Etat bi fayal la quatre mille nga fay ñu quatre mille bu dee cent mille franc nga dépense pour nga am <hesitation> hectare ñebe dama joxe misaala rekk donc cent mille yooyu quatre mille franc ngay fay Etat bi fayal la quatre mille bu yàqu-yàqu amee ñun dañuy xayma ne bu fekkee lépp yàqu cent pour cent yi ñun dañu lay delloo quatre vingt pour cent de cent mille muy quatre vingt mille <breath> donc dafa fekk <hesitation> boo dematee région de Diourbel wala Kaolack taux bi du benn

fii Loga
waaw Louga fii la risque yi ëppee ci mbirum taw loolu moo tax taux bi yegg foofu <hesitation> mën naa am ñun <hesitation> lu ñuy am ci ndox boo xooloon <hesitation> pour sunu gerte ñor boo xooloon Kaolack ñoom pour ñu am loolu day yomb si ñoom loolu moo tax ñoom seen taux bokkul ak taux bu nekk région de Louga léegi nag li mu laaj aussi fi ñu ne ñun dañu ne booy assurer <breath> bu fekkee ne technicien bi xool na tool bi ba ñu localiser ko bu ñu ko <noise> localiser dañ koy dugal ci xarala yu bees yi aussi <noise> <hesitation> ci géolocalisation ñun <noise> dañu tam koy dugal foofu bu ñu dugalee foofu parcelle bi dañ koy enregistrer lépp loo xam ne luy gàllankoor lu aju ci taw bi ñun daañu ko enregistrer donc directement par l' ANACIM moo ñuy jox weer bu nekk daañu jox ñaata ndox moo tombé ci gox boobu mën naa am sax borom yëgu ko mais bu demee ba campagne bi jeex dañ koy ne manqué le nga ndox <hesitation> ci ni li nga manqué ci ndox lii la loolu ñun dañu la koy delloo comme ndàmpaay <hesitation> dafa fekk nag booy assurer bu fekkee ne technicien xool nañu tool bi ba ñu xam ne wax dëgg Yàlla tool bi de xam nañ ko <hesitation> respecter nga lépp lu la agriculture sant respecter nga ko nga indi sa carte d' identité ak sa prime nga fay ñu defal la sa contrat
<breath> waa léegi foofu lay
siège bi nag

ci kër madame Lika Diaw ci kaw donc <hesitation> moom ak agriculture foog naa ne benn mbedd moo dox seen diggante
<hesitation> <hesitation> fële montagne
waa montagne
kër Lika mooy ci kaw
ci kaw
ok kooku moom defe naa ne leer na montagne la kër Lika moom defe naa ne boo laajtee
<breath> waaw
<hesitation> kon ci kaw la <breath> yaakaar naa ni <hesitation> leer na <hesitation> 33 967 43 00 <breath> fii ci 88 point 7 FM <noise> Louga ñu jëlaat keneen ci ligne bi salaamaaleykum
<noise> <hesitation> ça va na nga def
waa alxamdililaa
<hesitation> wala tay Fatou Sow ñëwul
non tay Fatou Sow ñëwul tay ñu ngi si baykat yi tay
<hesitation> ci baykat
waaw
ah ***** baykat voilà damaa dégluwul rajo bi nag moo tax amul probleme

ah baykat yi
waa jërëjëf dégg nga ba beneen yoon

d' accord insaa àlaa okey
ok
<breath> voilà merci beaucoup ba tay rekk 33 967 43 00 fii ci 88 point 7 FM <hesitation> Louga <breath> <hesitation> vingt heure trent huit minute moo jot di xaar rekk yéen it seen coup de fil <breath> <hesitation> ngir ngeen mën a waxtaan ak kii di Ablaye Deme lu jëm ci wàllub assurance agricole <breath> ñu nekk nag ci période am juste naka ngeen war a mën a def ba aar seen i tool <breath> <hesitation> ci biir wax ji dégg naa nga ne <hesitation> bu fekkee ne dem nga ba assurer Yàlla def sa tool li nga ci buggoon amoo ko bu ñu la waree dellee <breath> du ñu la delloo cent pour cent mais quatre vingt pour cent la ñu lay delloo <noise> foofu tamit ndax mën nga ñoo <noise> expliquer lu waral quatre vingt pour cent yi
oui <noise> <hesitation>
<hesitation> <hesitation> <noise> wala xaaral ñu jël kii ba noppi après ñu soog a dellusiwaat ci ci ci laaj boobu allo waaleykum salaam wa rahmatulah Modou Awa Balla <noise> <breath> oh Modou Awa Balla dem na léegi Ablaye <breath> <hesitation> pourquoi quatre vingt pour cent
waaw xam nga dañu ne tool dafa am lu ñuy ne franchise am na loo xam ne lu mënul ñàkk la bu fekkee ne bay nga hectare ñun dañuy xayma ne dix pour cent yi mën na am mu am yàqu-yàqu

sa tool daal pour nga am rendement cent pour cent lu jafe la
lu jafe la <hesitation> <hesitation>
<hesitation> loolu moo tax ñu ne war nañu xool nga bàyyi dix pour cent ñun ñu bàyyi dix pour cent ñun
ok
parce que loolu même bu assurer woon day yàqu rekk

mën na am mu yàqu foofu
mën na am mu yàqu effectivement
donc <hesitation> ñu ne dañu dindi loolu ba pare maintenant ñu soog a appliquer taux bi mën na am bi nga tàmbali comme yàquwul ci semis bi fi nga ji bu commencé jóg mën na am nga am ci dara même bu dee ngooñ la même bu dee da nga dugal say xar loolu nag ñun ñu ngi ko xayma rekk ci consensus vingt pour cent vingt pour cent yooyu nga bàyyil ko ñu fay la quatre vingt yi

ñu fay ko
waaw
loolu am na solo

absolument
donc 33 967 43 00 fii ci 88 point 7 Louga <breath> Modou Awa Balla bu fekkee ni mën na dellusiwaat malheureusement que <hesitation> ligne bi dafa dagg <breath> <hesitation> kon nag <hesitation> le temps que keneen di woote dañuy bàyyiwaat kii di <breath> Ablaye Deme mu dal di <hesitation> noppalu tuuti <breath> wala ñu jël kii ba noppi mu ñu soog koo bàyyi mu mu dal lu allo waaw ñu ngi lay ziyaar sëñ bi
waa ma ne Amady Ba
waaw
Serigne Lo kër Allé encore
Serigne Lo waaw
waa maa ngi ziare maa la woowoon keroog
ah Serigne Lo bu kër Allé
waaw <laughs>
serigne Lo noo def
sant Yàlla bu wër bu baax
naka waa kër allé
ñu ngi lay nuyu di la ziyaare
fàttali ma numéro téléphone bi
ak <hesitation> orange la
77 waaw
439
439
80
80
79
79
waaw
d' accord Serigne Lo tay jii ñu ngi ci wàllub assurance yi <breath>
waaw
<hesitation> ablaye Deme mu ngi lay déglu bu fekkee am na loo ko siy laaj
waaye man assurance man xamaguñ ko fii ci sunu boor bii yow xam nga xam nga sunu dëkk boo wàccee kër Dame rekk
waaw
waaw boori Sàkkal aluwa
waa léegi nag xam nga occasion la tay jii
waaw
comme que xamagu leen ko ngeen xam ko moo tax émission bi am na solo lool
waaw dañoo dañ ñu dañ ñoo joxoon kii bi neñu na ngeen ko déglu waaw
voilà très bien léegi nag abdoulaye Deme mu ngi nii comme xamuloo ko <breath> ne ko nag yow assurances yi ñun xamaguñ si dara mu wax la li nga ci bëgg a xam
ñun ñoo ne ci projet ECHO boobu bi ma la wooyee woon keroog waa Ablaye assurance bi de nun noo xamul noo xamul dara <laughs>
<laughs> waa jërëjëf Serigne Lo <noise>
voilà <hesitation> <hesitation> waa léegi <hesitation> kii nu mu tudd <hesitation> ablaye xam nga lii dèjà <breath> occasion la
parfait
<hesitation> ñu bëri xamaguñ ko te nee nga Louga war na fee mën a def ñaari at je pense <hesitation>
deux mille onze
deux mille onze ba léegi mu ngi fii

non xam nga aussi am na ñoo xam ne xëy na xamuñu ko mais dégg nañ ko
dégg nañ ko waaw
waaw mbaa ñu romb ko du ñu xam sax ni mu demee mais lu wér te am def nañ ci ay <hesitation> CRD yu bëri CDD yu bëri ak ateliers yu bëri pour que nit ñu yëg ko
def ngeen CRD def ngeen CDD def ngeen atelier
très bien
à partir de tay di nga gis ne ñu bëri dinañ ko yëg

waaw donc dama ne wax dëgg Yàlla de <hesitation> tay <hesitation> occasion bi ñu am la bi ngeen ñu may <hesitation> pour que ñu wax ak askan ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci mbirum mbay dafa fekk moom li mu wax noonu bu ñu xoolee <hesitation> deux mille deux
deux mille deux
<hesitation> ëgg yi amoon na depuis ay at aussi yu jàll gis nañ ko koom-koom bi ci mbirum mbay mi ngi gën di jafe-jafe mu ngi gën di jafe rekk

waa
gis nga li mu ray ci jur fële ca Fouta ba président bi sax am lu mu leen jàppalee
Fouta sax sori na fii ci région Louga rekk
même fii ci région am na ñu am na ñu fi
<hesitation> demal dans la commune de kër Momar Sarr ak <hesitation> yu ko wër nga dem Ranch Dolli donc xëy na daañu ci waxtaan mais lu am solo bu ñu xoolee rendement yi baykat yaa ngi gën di am jafe-jafe mais loolu yépp techniciens yi bu ñu ko nattee dañu ne lu ci ëpp ci changement climatique ci jaww bi la aaju mais loolu nag <hesitation> gouvernement bi ta xaarul <hesitation> li ngeen di ne <hesitation> xoddeeku balaa ngay lakkle
effectivement
ci biir loolu assurance ci la bokk di jëndee produits phytosanitaire di wuti crédit pour nga bay di wuti semence da nga ci war a boole
moo ci ëpp solo sax d' ailleurs

lépp si sama boroom la dépendre mais bu Yàlla defe aussi <hesitation> tawul nga am foo koy jooytu balaa nga wax ko Etat bi nga ne fi ma duggoon ci assurance bi yéen di jox leen ma sama ndàmpaay ñu jox la nga mën tàmbali lenn bu dee da nga leboon bor nga fayi ko bu dee leboo woon sa <hesitation> alal la woon

okey <breath>
donc <hesitation> loolu mooy lu gën te <hesitation> soññ <hesitation> partenaires yi ak Etat bi pour ñu créer ko

ci biir loi bi moom moo tënk assurance moo ko créer moom moo ko taxawal donc gouvernement bi daf koo <hesitation> soññoon depuis ci loi boobu donc bi ñu ko defee rekk lii yépp pour que askan bi pour que baykat yi ñi ñoo xam ne dañ ne dañu néew doole <breath> muy baykat bi sàmmkat bi nappkat bi see liggéey vraiment dafa jafe dafa bëri ay risques ñu ne nañu créer nag loo xam ne dana mun taxaw <breath> ci wetu baykat boobu bu fekkee risque bi dal na ko
dëgg la

<hesitation> <hesitation> <breath> <hesitation> am na solo mais am na tamit ñiy xalaatee ni <breath> ñu ñëw déclarer sa tool techniciens yi ñëw ñu ne la nangam bii nga war a assurer <breath> nga jël nangam jooju xayma ko ci xaalis fay gouvernement bi fayal la <breath> waaye Yàlla may la jàmm sa at moomu noonu daanaka maasaa àllaa li nga ci buggoon lépp am nga ko <breath> mais dañuy naan léegi ñoom li ñu jotoon a assurer fan lay jëm
<hesitation> waaw xam nga loolu nga wax lu am solo la <hesitation> bu ma jëlee sama mbokku sàmmkat yi dañuy fay assurance ñu toog at douze foofu douze mois la
waaw
ñi toog at ñu ne la ah wax dëgg Yàlla de assurance bi gisuñ njëriñ li aprce que daal depis bi ñu defee ak léegi gisuñu la dégguñu la tay gisuñu dara ma ne leen waaw man kay bu ma sañoon man du ngeen gis dara
bilaay
yéen tamit bu ngeen sañoon di ngeen gis tant que tant que amu leen jafe-jafe du ngeen ma gis mais bu jafe-jafe amee rekk ci ngeen may woo ku jënd otoom nga assurer ko boo sañoon doo woo assurance
doo woo assurance bilaay
mais lii nag lu bees la dañ ko xamul waa parce que boo verser te assurance tool yi quatre mois la parce que dañu ne gàncax boo munut a ji ci nawet bi bu defee trois mois sama boroom mun na def def mu wàcc mais ñun ñu dolli ci un mois de sécurité muy quatre mois nda daal di koy jàppale baykat Louga yi mais normalement trois mois la juste

mais loolu kay dugg na ci caisse assurance agricole déwén boo soxlayee nga defar noonu parce que <hesitation> risque wala jafe-jafe day bette
dëgg la
te lu ñuy assurer dëgg dëgg mooy loo xam ne wóoru la man li ma wóorul mais bu la wóoree ne boo assurer sa tool dara du ci yàqu mais jarul ngay ñëw ci ñun man bu ma wóoree ne boo defee day yàqu mais du ma ci dugg mais li ñuy assurer mooy loo xam ne wóoru la wóoru ma ñu dénk ko suñu boroom lu sama boroom def ñu def ko
ñu def ko
oui
waa très bien loolu leer na <breath> <hesitation> 33 967 43 00 <breath> dama ne woon sax dama lay bàyyi tuuti nga nga nga nga nga nga nga pau <hesitation> le temps que <hesitation> ma dellusiwaat si yow léegi-léegi insaa àllaa
<music> merci
ñeenteelu émission :!fra bu leen seen waa projet bii di ECHO di jagleel yéen baykat yi fii ci Louga FM RTS 88 point 7 tay nag ñu ngi ci waroon waxtaanee une garantie contre une mauvaise pluviométrie maanaam assurance indicelle waaw xam ngeen ci wàllu assurance yi waxoon nañ leen am na assurance boo xamante ne bu fekkee dem nga ba li nga doon yóotu ci sa mbay jaarul yoon am na assurance bi nga xamante ne dina la bégloo yow mi nga xam yow yaay baykat bi assurance boobu naka lay demee lan mooy assurance boobu naka nga ciy bokkee loolu la ñuy waxtaanee fii ci Louga FM RTS àllarba fukki fan ak juróom-ñett ci weerub juillet deux mille dix huit vingt heure jàp vingt une heure Amady Ba war a dala ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu assurance boobu kon nag yéen baykat yi yéen auditeurs yi bu leen ko kenn nettali

voilà jaaraama baykat ku fi xiif yaa ko dundal ba mu suur loolu am na solo ndax xam naa ne baykat bu amaul woon <breath> ah ñi sant Sall ak Diallo ñooñu du ñu gis ñebe ba ciy suur <breath> <hesitation> ñu dellusiwaat fii ci <hesitation> Louga FM vingt heure cinquante minute <breath> ñuy waxtaanee tay lu jëm ci wàllub assurances yi <breath> <hesitation> Ablaye Deme nag buggoon naa ñu ñëw tamit ci <hesitation> wàllub koppar yi maanaam ñi nga xam ne <breath> des fois dañuy dañuy dañuy leb waaw muy accès au crédit au pès des banques ndax loolu tamit des fois xam nga mën nga leb xaalis waaye mën nga ci am ay jafe-jafe <breath> ñu buggoon xam ndax assurance bi am na ci lu mu ci mën a jàppale baykat bi
waaw loolu tamit lu wér la jërëjëf Amady xam nga aussi ku ne mbay rekk ne xaalis <hesitation> boo gisee Etat bi di joxe jiwu bi

mais jiwu bi tamit daf koy jënd rekk mais mën naa am loolu muy jënd daf ko jël ci banque mais mën nañu ne si banques yi tamit dañu lëkkale ak assurance surtout yenn banque yi donc ñoom <hesitation> du ñu joxe crédit sax <hesitation> jaaruñu ci assurance foog nga assurer ba pare surtout nag lu jëm ci élevage ak culture <hesitation> pluviale bi parce que dafa bëri ay risques donc am na yenn banques yuy addu surtout dans la vallée <breath> ñoom balaa ñu jox la crédit da ngay assurer donc fii tamit dañuy ne baykat bi bu fekkee banque bi laaj na ko assurance na fay

boo jëlee million vingt mille franc nga ñuy fay vingt mille
vingt mille franc ci million
million bu fekkee ne yàqu-yàqu am na ñu constater ko muy service technique élevage bu agriculture bu pêche bu ñu constater que yàqu-yàqu am na ñun daañu delloo banque bi quatre vingt pour cent ci ci million huit cent mille
huit cent mille
waaw donc là mën naa am banque bi mën na am du la ko laaj mais yow bu la neexee nga ne banque <hesitation> kii producteur ne banque bi dama bëgg assurer xaalis bi ñoom daañu ñëw bu ñu ñëwee ñu defal leen contrat bi nga verser foofu directement ñu assurer la

mbay <hesitation> <hesitation>
<hesitation> agriculture élevage pêche
pêche ñett yooyu daal ñoom ñoom
vraiment bokkul ci suñu compé
bokkul seen compétence
waaw
loolu daal am na solo <breath> waaye xam nga sànq ci bi ñuy wax ci mbirum <hesitation> jiwu da nga ne <breath> <hesitation> jiwu bi ba nit ki bay xam nga mooy boo bayee ba noppi denc ba
waaw
<breath> parce que tamit bu fekkente ni foofu <breath> ndax assurance bi dina intervenir ba foofu wala
léegi ñun bu ñuy assurer nii ba keroog ngay góob
ba keroog ngay góob
boo boo boogee boo góobee ba pare assurance bi foofu la yam
foofu la yam
bu la neexee nag nga ne man damay dolli ci pour sama stock bi ma sécuriser ko
ma sécuriser ko
parce que taw bi mën na ko yàq <hesitation> gunóor yi mën nañu ko yàq mën nañ ko sàcc mën na lakk loolu yépp bu la neexee nga dolli ci tuuti encore ñu assurer waat ko
ah
bu ñu ko sàccee ñu fay la waaw bu fekkee am na yàqu-yàqu comme nu ñu nee gerte bi yàqu na mbaa ñebe yàqu na ñun dañ lay fay

<hesitation> jumtukaay yi nga xam ne moom lay liggéeyee tamit
waa
<hesitation> <hesitation> tay jii bu fi ab Diallo Diallo jaaree loolu tamit ndax assurance bi am na lu mu ci war a mën a bu fekkente ne moom demoon na assurer ji ko
waaw dëgg la loolu tamit jumtukaat yépp loolu ñuy wax matériel agricole dafa bokk ci assurance bi mën nañu ne sax boobu vraiment moo gën a yomb ci lu jëm ci tracteurs yi houe yi ñoom seen charette yi oto yoo xam ne mu ngi ci biir tool bi di ci liggéey ba ci batimat yi yooyu yépp assurance daf koy jël en charge jàppale la te foofu moo gën a yomb
moo gën a yomb
gis nga boroom usines yi ñoom dañuy assurer seen usines yi donc ñun tamit dañu ne mbay mi ba ci stock bi ba ci jumtukaay yi assurance mu ngi seen wet di leen jàppale ci risques yi <hesitation> bu ñu dellu see maintenant ci mbirum élevage <breath> ku wax région de Louga ne mbay ak càmm kooku Yàlla moo ñu ko defal maintenant bu ñu ñëwee ci comme waxtaan nañ ci yële ba mu des donc élevage bi élevage bi tamit am na ci part bu am solo bu ñu xoolee rekk <hesitation> taw yi passé li dee ci xar yi ak nag yi bëri na trop ba mu tax pouvoir yi am ci ay ndàmpaay yu ñu joxe te ñooñu seen jur gi dee la majeur partie assurer wu ñu woon ndax ñi assurer woon seen contrat dafa jeexoon donc ce qui fait que lii war na leen yee depuis boobaag léegi nag bis bu nekk ñu ngi woote fan ngeen toll ñëw leen assurer ñu parce que gis nañu jafe-jafe
dëgg la
loolu dañu ne <hesitation> foofu tamit même chose bu dee nag bi huit pour cent la yow yaay ne sama nag lii lay jar vétérinaires yi xayma ko ne li nga wax loolu la ñu assurer ko ci huit pour cent nga fay quatre pour cent yi état bi fayal la quatre pour cent donc bu dee nag buy jar deux cent mille ci normalement seize mille nga waroon fay te <hesitation> état bi fayal la huit mille nga fay huit mille donc bu fekkee ne nag bi dee na mbaa sàcc nañ ko ñun ñu delloo la quatre vingt pour cent de deux cent mille muy cent soixante
cent soixante mille
bu dee xar yi sept pour cent la xar yi ak béy yi sept pour waaw bu dee ganaar yi un point cinq la ba trois point cinq
ganaar sax dañ koy assurer
ganaar boroom poulailler yi ñoom nga xam nañ

waaw exactement ñooñu tamit wax dëgg Yàlla am na si ferme yu nekk Louga ñoom seen boroom ñu ngi assurer
très bien
donc <hesitation> bu ñu ñëwee ci fas yi am nañu tamit produit <hesitation> fas

ñun am nan ndàmpaay bi ñuy jox ki nga tooñ parce que si tali bi nga nekk
si tali bi nga ne
mën nga yàqal boroom oto ñun am na ndàmpaay bi ñu koy jox pour mu defar loolu
pour mu defar loolu
yow am na ndàmpaay bi ñu lay jox bu fekkee yow la ñu tooñ sa matériel yàqu muy charette bi muy fas bi dee na am na ndàmpaay bi ñu lay jox te yooyu yépp bu ñu ko xaymaa presque trente six mille la bu dee fas buy daw ci dëkk bi trente six mille franc la <breath> trente six mille wi mën nañu ne bu fas bi dee dañu lay delloo fas bu caisse bi yàqoo ñu jox la li nga jëndee caisse boo tooñee <hesitation> keneen ñu jox ko li muy defaree ba deux cent cinquante mille trois cent mille te am na arrêté bu génn <hesitation> service élevage xam na ko mairies yi bon autorités yi xam nañ ko arrêté bi génn arrêté interministériel <breath> buy réglementé fas yi

képp koo xam ne yaa ngi dawal da nga war a am papier yi war ba ci <hesitation> circulation bi ba ci assurance bi loolu nag biir assurance boobu moo tax ñu leen di ne lii tamit dafa bokk ci suñu liggéey <hesitation> boucher yi tamit bu ñu jëndee sa benn nag nga yóbbu ko abatoir docteur bi ne nag bii wérul daf koy téye bu ko téyee ñun dañu lay delloo
nga mbaa nga
loolu produits yooyu yépp nag am na
am na
donc <hesitation> mën nañ ne élevage vraiment ñu ngi ciy def tamit ay jéego yu bëri

en tout cas émission bi am na <hesitation> solo mais malheureusement comme lu ñuy wax donc l' émission tire à sa fin <breath> xanaa rek di fàttali mbokku auditeurs yi ñu jàppaat numéro bi bu baax a baax bu njëkk bi di soixante dix sept <breath> 413 46 46 <breath> 77 413 46 46 beneen bi di 77 <inhales> 695 55 38 <breath> 77 695 <breath> 55 <breath> 38 Abdoulaye lan ngay tàggatoo
<hesitation> jërëjëf Amady am mbégte parce que sama rakk nga depuis Djolof
bilaay lu yàgg dëgg la
<hesitation> tay nga invité ma nga dalal ma

ci biir développement rawatina bu Louga <hesitation> lii tamit bu xewee wax dëgg Yàlla ma remercier bu baax a baax directeur Ousmane ak njabootam gi yépp <hesitation> di beral aussi <hesitation> cant suñu jigéen sa jigéen donc Fatou
Fatou Sow
Fatou Sow parce que <hesitation> xam naa taxawaayam tamit <hesitation> lu ñu wax sàmmkat yi surtout li may gërëm nag mooy baykat yi sàmmkat yi nappkat yi
waaw baykat sàmmkat nappkat
bu ñu toogee ñoom la Etat bi xam na ne ñoom am na luñu représenté ci kom-komu réew mi te jafe-jafe yu gën bëri ñoom amuñu si pexe ci biir pexe yooyu bu ñu xoolee lu ñuy ne changement climatique bu ñu leen jàppalewul gunge wuñ leen vraiment jafe-jafe yi gën dana gën tar ci biir loolu ñu ne leen assurance baa ngi nii nguur gi dugal na ci loxoom bu baax a baax pour que mu gën oyof ci yéen

mu gën leen jege ci biir jege boobu nag yéen ci laa leen di remercier parce que opportunité bi ngeen ñu jox tey def nañ fi sept ans mais amuñu opportunité bi
en tout cas di fàttali ni ku leen soxla yéen a ngi montagne
oui buntu ubbeeku na <hesitation> information bi jàll na te daañu continuer
insaa àllaa
ku ñu soxla tamit comme ni nga ko bu ñëwee ci service techniques yi bu ñëwee ci <hesitation> bureau ba vraiment daañu ko defal li mu soxla ci anam yu mu waree
ñu fàttali kotamit ci <hesitation> fi ñu ci vol de bétail bi
dañu koy assurer rawatina nag ñoo xam ne ñu ngi ci communes yi sàcc yi ci biir commune yi vraiment moo ëpp
moo ëpp
na ñu xam ne tamit foofu tamit <hesitation> gouvernement bi à travers assurance agricole mu ngi ciy jàppale sàmmkat yi ak baykat yi
dëgg la

te ñu ñaan leen muy donc <hesitation> <breath> l' entreprise <hesitation> sociale donc Jokalante ak partenaires am <hesitation> United Purpose vraiment ñu gën a jàppale baykat yi sàmmkat yi ba information bi war ci gérer seen risque bi mën na leen jege rawatina vraiment gox bi ñuy intervenir
merci beaucoup kooku di Abdoulaye Deme yéen mbokku auditeurs yi yéen tamit sant nañ leen gërëm nañ leen ñi fi jot a participer ñépp nag ak ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu émission bi <breath> seen émission <hesitation> li nga xam ne moom lañ leen doon Louga FM jagleel jokkoo ceeg waa ECHO <breath> ñu ngi leen di sant di lee gërëm tay jii nag moo doon ñenteel di derni_re émission bi <breath> waaye nag terewul ne woon nañ leen tamit insaa àllaa plus que nawet bi di gën a dem rekk <breath> baykat yi di ko gën di laajte rekk ñuy gën di yokk émission yi <breath> tay jii gis ngeen waxtaan nañ ci ak assurance bi nga xam ne moo jëm ci wàllub taw bi <breath> am na tamit yeneen comme ni mu ko waxee fii vol de bétail yaa ngi fi <breath> ak yeneen ak yeneen assurance yi nga xamante ne ñu ngi fi yooyu yépp di nañ ci waxtaan ak yéen gërëm nañ leen sant nañ leen Amady Ba moo leen ko doon dégtal <breath> di leen jox dox daje ba beneen yoon